Mitombo mutenda yeshe inorwadza vantu uyezve mitombo yeshe ingangokonzera ndufu mundaramo ndeantu matenda ekuti vantu vanofanira kugara vakapfeka nhumbu dzinoita kuti ange eidzivirira.

Mitombo iyo inoite kuti uyezve mitombo inopararira pashi roshe ngekukasira antu vanofanirwa kuchengetedza utsanana zvoita kuti agonge eipotswawo uyezve eyipona asabatwa ngemitenda.

Ngekuda mwemitenda iyo ingango konzere njodzi kana ndaramo dzeantu, ana chiremba kana ana mukhoti anofanirwe kunge akapfeka nguvo dzinoadzivirira kupararira kwemitombo iyi.

Antu anofanirwe kugara akapihwa chenjedzo maererano ngemitenda iya inopararira. Sakei antu anofanirwe kugara akapfeka nhumbi idzo dzinoavhara kuti asabate denda.

Anthu anoshanda muzvipatara ngendau dzozvokurapa, anofanirwe kunge aine ruzivo, kana kuti vagopawo dzidziso kuanthu, maererano ngezve mitenda iyo inopararira kuanthu, Kubudikidza ngemabatiro, kana magariro avo.

Mitombo iyo inopararira zvisingaiti inofanirwe kunge yeipiwa antu yambiro kuti agare akapfeka nhumbi dzinovavhara kuti vasapararira ngekukasira.

Antu anorape mitenda iyani inopararira ngekukasira anofanirwe kunge akapfeka nhumbi idzo dzinovhara muwiri wese kuitira anhu kuti asange eikanganiswa nemitenda yona iwona arapi achona.

Ana adodori uyezve antu ekumakanyi kana kundau irikure ngezvibhehleya vanofanirwe kunge eihambirwawo ndiana chiremba anoita zvekufundisa antu maererano ngekukosha kweutano.

Antu akuru kana anachiremba anofanira kufundisa ana adori kukosha kweutsanana. Ana anofanirwe kugara kugara nyara dzavo dzakashambidzwa uyezve haafaniri kurya asat ashamba nyara. Izvo zvinofanirwe kufundiswa kuana adori-dori.

Antu anofanirwe kunge eipihwa ruziwo kana kupiwa fundo maererano ngekukosha kweutano zvoite kuti angu afarire kuita zviro zveutsanana peshe paanenga ari.

Antu anofanirwa kunge eipota eindawo kunaana chiremba. Kanei kuenda kunaana mbuya eutano ombopihwa fundo maererano nekudyra kwakakosha kunosimbisa mushuna.

Antu uyezve makurukota anoita ngezveutano, tinoakumbirawo kuti ange eifamba mundau dzakasiyana-siyana, kunasira umomumakanyi apote eifambawo eipa antu zvinoita kuti ange eirarama.

Antu anogare munharaunda dzakasiyana-siyana anofanirwe kunge eiwanza zvekurya zvinoenderana nezveutano kuitira antu kuti agare ndau dzavo dzaka shambidzika.

Antu anofanire kunge ane udokwa dokwa hwekufunda ngezveutano undani kuti antu azonge eibatsirana mundau ngematuntu akasiyana siyana kupanana ruzivo ngekuda kwezveutano.

Antu kana einge asangana ngematambudziko mundau dzaanogara anofanirwe kupota eienda kunana chiremba kana anamukoti kanei kunobetserwa pazvibhedhlera zvepadhuze kuti antu asasangana ngematambudziko akaita sekurwara kwepfungwa kuburikidza ngekufungisisa.

Antu anorwara ngepfungwa anofanirwe kupota eiendeswa kunanachiremba. Kanei anofanirwa kunge eigariswa kure ngemitombo yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti antu aya azvorasike njere dzavo.

Andu akuru anofanirwe kugara eyimbogara pashi ngeana adodori eyiapa fundiso ngedzidzo peshe paari ngekuti amweni ana anorashike njiere ngekushaya fundo kubva kuvandu vakuru.

Antu kana antu anoita ngezveutano anofanirwe kupota eihamba eibatsira antu anoshika ngematenda epfungwa zveiita kuti amweni anozotoerekana atopora.

Antu emundau dzakasiyana-siyana anofanirwe kunge aine chidokwa-dokwa chekufunda agone kuzofundisawo antu awo anenge aine pfungwa dzakadzamirwa asazenge eitorasika njere zvachose.

Antu anofanirwe kukoshesa uyezve, anofanire kugara ndau dzavo dzakashambidzika, kana kupanana fundo dzedunhu eifamba munharaunda dzakasiyana-siyana, veigara veipa fundiso maererano nekugara ndau dzakaya mbidzika.

Antu anofanhirwe kukoshesa nharaunda dzavo kuti dzigare dzakashambidzika. Kuitirani kuti zvisakonzere kupararira kwemitenda iyo inokonzerwa nekusashambidzika kwenharaunda dzayani dzakapoteredza.

Ndau dzinoitwe zvekurape antu kana kutengese mitombo kana zvibhedhleya indau dzatinofanirwe kugara teikoshesa uyezve ndau idzi dzinofanire kugara dziine magetsi kuitira kuti dzingonge dzeishanda chero nguwa.

Ndau dzinoite zvekurape antu idzo dzinozi zvibhedhlera dzinofanire kugara dziine antu anoziya basa ngemazvo kuitira kuti antu anorapwa arapwe eipora mitenda ngekuti anonga arapwa ngeantu anode basa.

Ndau dzinoitwe zvekurapa kweantu uyezve dzirindau dzinoite zvekutengese mitombo indau dzinofanirwe kunge dzeifundisa antu maererano ngeutsanana nguva ngenguva.

Ndau dzinoitwe zvekurapa anthu, indau dzatinokurudza kuti dzishande anthu anemwoyo murefu kuitira kuti kune anthu anouya eida kupiwa ruzivo anoapa ruzivo ngemwoyo wakasununguka.

Ndau ndzinoitwe zvekurapa antu, indau dzatinokurudzira kuti ashandi anofanirwe kugara aripabasa nguva ngenguva kuitirani kuti antu arwere anokasire kubatsirwa basa rohambira mberi.

Ndau dzinoite zvekufundise antu kana kurape vantu dzinofanirwe kugara dzakabeurwa nguwa ngenguwa ngekuti antu anowirwa ngematambudziko munguwa dzakasiyana siyana kubaa nyangwe pari pakati pousiku.

Ndau dzinoite zvekurapa antu nekupa antu mitombo indau dzinofanirwe kunge dzeigara dzakabeurwa nguwa ngenguwa kuitira amweni antu anosanga nematambidziko nguwa dzakasiyana siyana.

Ndau dzinoite zvekurapa antu uye dzinoite ngezveutsanana, dzinoite ngezvekurapa antu dzinofane kunge dziri ndau dzakashambidzika nguwa ngenguwa kuitire kuti antu anorapwa anofundirewo ngekuona kuti ndau dzavo dzinofane kugara dzakashambidzika.

Ndau dzinoite zvekurapwa, uyezve ndau dzinoshandirwe ngeveutano, indau dzinonzi vashandi vepo vanofanhe kunge vari vanhu vakafunda nezveutano, uyehe einge eibata antu anouyepo zvakanaka.

Vantu anofanire kunge eyidakarira kufunda ngezvehutano, ngekuti hutano wurukuyita basa maningi, ngekuti antu mazhinji orwara rwara asi, yekuti ashandi ehutano awanda basa rifamba mberi.

Antu anoende kuzvikora zvakaita semaYunivhesiti kana zvikora zvinopa fundo yemabasa antu anofanirwe kunge aine chidokwadokwa chekuti afunde ngezveutano.

Antu uyezve ana ekumayunivhesiti anofanirwe kunge aine chidokwa dokwa chekufunda ngezveutano ngekuti hutano hwakanakire kuti unozonge weifundisawo antu kuti ndau dzigare dzakayambidzika.

Anhu kana ana adodori kana avo varikuzvikora ndinovapa yambiro yekuti vashande ngesimba kuitira kuti vagova vachidzidzavo kuti vagova ana mukoti kana kuti vanachiremba

Antu azhinji anofanirwa kunge ainechodokwa-dokwa chekufunda maererano ezveutano kuti azonge eipawo fundiso kuantu enharaunda dzakabasiyana- siyana.

Anhu uyezve Antu enharaunda dzakasiyana siyana anofanirwa kunge aine chidokwa dokwa chekufunda ngezveutano kuitirani kuti azonge eizofundisa antu ekumantaraunda awo antu ekumakanyi kwawo ngezveutano kuitirani dzigare dzakayambidzika.

Antu anofanirwe kugara eihambira kanei kuvhakachira ana mukoti kana ntau dzinoitwe ngezvehutsanana opiwe mashoko kana kubhuyirwa maererano ngekukosha kweutsanana nguva nenguva.

Antu ano fanirwe kunge aine chidokwa dokwa cheku funda kugara ndau dzavo kana peshe paari paka yambidzika uyezve ago ziva kukosha kwe hutsanana.

Antu anofanirwa kunge eide adakarirawo maererano nezveutano kuti asazonge eishaishirwa ndaramo nekuda kwekusaziya kukosha kweutano.

Antu anofanira kutedzera mitemo uyezve simbiso yanopihwa inoita kuti agare peshe paari akayambidzika pakachengetedzeka nguwa ngenguwa kuti hutano hwevantu uchengetedzeke.

Antu anofanirwe kudakarire bumbiro iro rinopa vantu fundiso rezveutano. Zvoite kuti antu agare ndau dzakahlambidzika, utsanana hwoenderera mberi.

Antu azhinji, antu eshe anofanirwe kufunda kana kuzwa chidokwa dokwa chekufunda ngezveutano, nekuti utano ndiyo nhaka yeupenyu, utano hunoita kuti hupengu hwemuntu hunge hweirarama.

Ndau dzinoitwe zvekurapa antu kaneyi ndau dzinoite zvekutengese mitombo kana zvibhedhlera dzinofanirwe kugara ndaudzo dzakabeurwa nguwa ngenguwa zvoite kuti basa rekurapwa kweantu rihambire mberi.

Ndau dzinoite zvekurapwa antu indau dzinofana kugara dzakabeurwa nguwa ngenguwa ngekuti antu anosangana ngematambudziko pamweni kunyangwe pakati peusiku anogona kusangana nematambudziko.

Ndau dzinoite zveku rape antu kana kutengese mitombo dzino fanirwe kugara dziri ndau dzino ratidza kuti indau dzinoita zve utsanana kubudikidza neku gara peshe paari paka yambidzika.

Ndau dzinoitwe nezvekurapwa antu neye kutengese mitombo yechiandu ndau dzatinokuridzire kuti ashandi epo ave antu ane moyo murefu ngendaa yekuti anosangana neantu akasiyana siyana agokwanisa kuabata zvakanaka.

Ndau dzinoitwa zvekurapa antu uyezve nekutengesa mitombo, indau dzinofanira kugara dzakabeurwa nguwa nenguwa kunyangwe nepakati peusiku. Kuitira kuti antu azowana rubatsiro kana achnge awirwa nenjodzi.

Ndau dzinoita zvekurapa antu indau dzinofanirwa kugara dzine michivha iyo inozonge yeikwanisa kutaura antu anenge arwara zviri pamusoro pemweero panenge achida kurasirwa kuti amhanyiswe kuzvibhedhlera zvihommbe.

Ndau dzinoitwe zvekurapa nekurapwa vanotengese mitombo indau dzinofanirwe kugara dzakabeurwa nguva nenguva. Ngekuti antu anenge eivirwa ngemadambudziko kunyangweni pakati paho husiku.

Ndau dzinoitwe zvekurapa anhu ,kana kunge ndau dzinoite zvekupuwe anhu fundo maererano ngezve utano indau dzatinotinotarisira kuti ashandi epo anofanirwe kunge ane moyo murefu kuite kuti abate anhu zvakanaka.

Ndau dzinoite zvekurapa anhu dzakaita sezvibhedhleya, dzinofanirwekugara dzine zvekushandisa zvakakwana, kuitira ani kuti amweni anhu ari kurasikirwa ngeupenyu, ngekuda kwekushaikwa kwezvikwanisiro.

Ndau dzino itwe zveku tengese mitombo ndau dzino ite zveku rapa antu dzingava dziri ndau hombe kana doko nyangweni dzei rapa antu tino kurudzira kuti antu ashandi epo abate varapwi zvakanaka.

Ndau dzinoitwe zvekurapwa antu indau dzatinokurudzira kuti dzingave nevashandi vakaperera kuitirani kuti antu paanouya eibatsirwa ngehuwandu hwavo anobatsirwa opuwa rubatsiro ngenguwa.

Ndau dzinoite zvekurapa antu, kanakuti dzinoite zvekutengese mitombo, dzinofanirwe kunge dziri ndau dzinogara dzakashambidzika. Dzinofanire kunge dzirindau dzinoyevedzeka nekuda kwehutsanana.

Ndau dzinoite zvekurapa antu indau dzinofanirwe kugara dzakabeurwa nguwa ngenguwa ngekuti antu anowirwa ngematambudziko chero nguwa saka izvoni, antu afaniri kuzoshaya pekurapwa.

Ndau dzinoite zvekurapa antu, kana kuite zvekurapisa antu, indau dzatinokurudzira kuti, dzigare dzakabeurwa nguwa-ngenguwa kunyangweni pari pakati peusiku.

Ndau dzinoitwa zvekurapa uyezve zvinoitwa zvekup anhu mitombo indau dzinofanirwe dzinogara dzakayambidzika kubeyeni kunge iri mukati kana kubanze kwachona kunofanirwa kugara kwakayambidzika, uswa huri mudori dori kuitirani kuti tumwe tupuka tunokonzeresa zvirwere tusange tuchigara imona.

Ndau dzinoite zvekurapa antu uyezve ndau dzese dzinoite zvekupa antu mutombo, antu aridzi endau dzona anofanirwe kugara pandau dzavo aine mitombo yekunge eirapa mitenda yakasiyana-siyana. Kuitireni antu asarasikirwe neupenyu.

Ndao dzinoite zvekurapa antu uyezve ndao dzinotengese mitombo yeshe inorapa antu ndao idzona dzinofanirwe kugara dziine motokari idzo dzinofamba zeiendesa mitombo kundao dzakasiyana siyana neyekuendesa antu anenga eirwara.

Antu anofanirwe kugara eivhakachira anachiremba uyezve eiongororwa kuti agonge eiziya zvinenge zvakaita mishuna yavo ngemukati kuitane agare eiziya kuti anofanhe kuita mitambo yakadii.

Mitowe mitenda iyo inowanikwa mukati mwemishina, mitenda inofanirwe kunge yeiwanirwa mitombo yachona yekuti muntu ungamwa. Kana yekubaiwa kuitirani kuti ikasire kurapike.

Vantu anofanirwe kunge egare epihwa mutombo uyezve kana kuti achiongororwa nana chiremba mayerarano nemitenda inenge iri mukati memuviri isingabudisi kana kuonekwa ngemaziso.

Antu anofanirwe kugara eyiziya kana kushandise mitombo iyi inorapa mitenda inenge irimukati. Mitenda iyi isingawoneki ngemaziso edu, vantu vanofanira kutsvaga mitombo yakadaro.

Antu anozwe kurwadziwa mukati mwenyama umo maasikaoni ngemaziso anofanirwe kunge einoona ana chiremba agopihwe mitombo iyo inorapa mukati memuwiri zvisine matambudziko.

Antu anenge eirapwa mitenda iyo inenge iri mukati mwemuviri. Anofanirwe kugara achirya chikafu chine utano kuitirani kuti panenge eirapwa zvigaahambira mushe.

Antu anoita ngezvemitunda yakasiyana siyana ana chiremba ari kudakara maningi ngeeongorooro yavanenge veiita kuongoorora antu mukati mwemiiiri dzawo anofara ngekuti michini yoshanda mazuwa ano inoita basa rihambire mberi.

Antu uyezve anachiremba arikubate basa maningi uyezve anodakarazve kubudikidza ngemichina yechimanje manje inoongorora kunyangwe mukati mwemunhu zvinoita kuti basa rihambire mberi.

Mitombo iyo kanhei, mitenda inenge iri mukati inofanirwe kuongororwa uyezve antu anofanire kuenda kunanachiremba ongorororwa ogara aine ruzivo maererano nemitombo kana mitenda iyona.

Antu aridzi ezvipatara anofukurudzire kuti ange aine michina yakawandudzika iyo inoongorora mukati memuntu, mukati memwiri wemuntu kubeni amweni ngekuti amweni anoite mayonda mukati.

Antu uyezve aridzi ezvipatara anofanirwe kunge aine michini yakawandudzika michina iyi inotorisa mukati mwemuwiri mwemuntu bhikozi amweni antu Anorwara ngemitombo kana mitenda inenga iri mukati mwemiri.

Antu anosangana ngezvirwere zvemukati anofanirwe kupota einoona anachiremba kuti apihwe fundo kana apihwe muono maererano ngemutenda waanenge aizwa.

Ndau dzinoitwe zvekurapa antu panei kuongorora mitenda yakasiyana-siyana. Panei kunge dzeiongorora mitombo kana kugadzirwa kwemutombo indau dzatinokurudzira kuti antu azonge eifarire kufundire.

Ndau dzinoitwe zvekuongororwa kwemitenda yakasiyana siyana uyezve kana kurapwa kwevanthu indau dzinofanire kugara dzakachengetedzwa, kuti michina inenge yeishandiswemwo isazenge yeibiwa.

Ndau dzinoitwa zvekuongorora mutombo nekuwongorora zvitenda zvakasiya siyana indau idzo dzatisingabvumiri antu eshe eshe kunge eyisvika eyiona ngekuti indau dzakakosha.

Ndau dzinoyita nezvekurapa vantu kana kuongororwa ngezve michina ,kana kuongororwa mitombo, kana kuongo rorwa antu zvayo, indau dzatinokurudzira kuti antu ano shandiremo, anofanirwa kugara vakapfeka nhumbi dzino kodzera kunge varimo.

Ndau dzinoite zvekugadzirwe mitombo kana ndau dzinoongororwa antu, indau idzo dzinofanirwe kugara dzakavharwa uyezve dzakachengetedzeka kuitire kuti antu asine ruzivo asapindemo.

Ndau dzinoitwe zvekurapirwe antu kuoongororwa antu kana kugadzire mitombo indau idzo dzetinotarisira kuti dzisange dzichisvikwa ngevantu weshe weshe asi dzosvikwa ndiana chiremba anoshandiremo.

Ndau dzinoite zvekuongorore mitombo pandau dzinoite zvekuongororwa kweantu indau dzatinokurudzire kuti antu anoshandemo anofanirwa kugara akapfeka nhumbi dzinoita kuti asazonge eikanganisika.

Ndau dzinoite zvekuongororwa anthu ndau dzatinokurudzira kuti dzigare kuine runyararo uyezve dziri ndau dzinofanirwe kunge dzakachengetedzeka kutirani kuti anthu anenge ari kubanze ahafaniri kuona zvinoitika mukati.

Ndau dzinoite zvekuongororwa mitombo, kuongororwa antu uyezve nekugadzirwe mitombo ndau idzona adzifanirwi kunge dzeisvikwa neantu ese ese asi awo anoshandemwo uyezve ane ruziwo ngezvemwo ndiwona antu anofanirwa kugara arimwo.

Ndau dzinoite zvekuongororwa mitenda nemitombo yakasiyana siyana dzinofanirwe kugara iri ndau yakayambidziki isina ani nani anosvikeyo uyezve asi ndau inofanire kutamburwa kana yeisvikwa neruzhinji asi antu anoshandeyo.

Antu ane mimba kana ana adodori anofanira kunge eipota kuenda kuzvibhedhlera uko anenge achipihwa fundo nana mukoti kana madhokodheya kuti anopa vana vavo fundo yakadini.

Antu akazvitakura uyezve ana adoodori kana ana achangoundumurwa anofanire kunge ari antu anogara einoona ana chiremba kuti audzwe ngezveutano hwavo kuti anodye chikafu chakadini.

Antu antu echikadzi anofanirwe kugara einoongororwa, uyezve eizoudzwa yambiro maererano ngechikafu chaanorya. Kuitira kuti kana aine mimba azobude ana avo akagwinya.

Ndau dzinoitwe zvekurapa antu tinodzikurudzire kuti dzipe antu akazvitakura kana ana adoodori fundo kana abereki eana adoodori fundo maererano ngemitambo pane zvekurya zvaanofanire kurya

Antu ane mimba, antu ane ana adori dori anofanirwe kuenda eindoona anachiremba eipuhwa fundo maererano ngekuhla kana kuti ana awo anokura eiita mitambo yakadii.

Takura uyezve antu akazvitakura ngeantu ane ana adodori anofanirwe kuenda kunana chiremba kana kuenda kundau dzinoita zvekurapa antu, ondopihwa fundo kana dzidziso zveenderana ngekuti agowana ane zivo rekuti anowana chikafu chakadii.

Antu ane mimba neana adodori neabereki ane ane ana adodori anofanire kugara na endeswa Kumindambo uyezve pihwa chikafu chine hutano kuitisani agarw akagwinya nyama dzawo nguwa ngenguwa.

Antu ane ana adodori uyezve antu akazvitakura anofanirwa kunge eiita zvinoita kuti ana awo agare eidya zviro zvine utano eipihwa chikaafu chine utano nguwa ngenguwa kuti zvinge

Michina inoshandiswe michina yekuti anthu anofanirwe kuibata ngemazvo. Uyezve ,kuitirane kuti utano hunge hweienderera mberi ,anthu anofanirwe kukoshesa mabasa emichina yona.

Michina iyo inoshandiswe muzvibhedhlera , michina yekuti aifanirwi kunge yeishaikwa muzvibhedhlera ngekuti kushaikwa kwemichina kana kushota kwemichina zvinokonzera madambudziko.

Michina kana zviro zvoshandiswa ngana chiremba muzvibhedhlera zvinofanirwe kunge zviri zviro zvinokosheswa uyezve hazvifanirwe kunge zveishaikwa muzvibhedhlera kuti basa ringe reihambire mberi

Ngekuvandudzika kwaite michina yechimanjemanje zvaita kuti mabasa aana mukoti ahambire mberi zvisina matambudziko uyezve antu aacharasikirwi ngeupenyu.

Michina yeshe ingangoshandiswa muzvibhehleya inofanirwe kunge yakarongeka kuitira kuti antu uyezve arwere anenge eirwara anozofanira kunge eirapwa ngenguwa.

Michina inoshandiswe muzvibhedhleya inofanirwe kugara michinayona yeishanda ngemazvo kuitirani basa risadzoserwa shure zvoita kuti ana chiremba agokorera kurapa vanthu.

Michina yeshe inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi ngekuti inoite kuti basa raanachiremba rihambire mberi ngekukasika uyezve michina inofanirwe kugara yakachengetedzwa.

Michina inoshandiswa nana mikoti inofanirwe kunge iri michina inogara yeivanikwa muzvibhedhleya. Kuitirani basa rana chiremba rihambire mberi pasina zvinodzosere mumashure.

Antu eshe uyezve emuchibhedhleya ,kana ndau dzinoitwe zvekurapa, anofanirwe kunge ei uyezve antu anokurudzirwa kuti aende kundorapwa, kundau dzinoite zvekurapwa zviri pamwero.

Michina yeshe ingangoshandiswa muzvibhedhlera michina inofane kupota yeiongororwa ngeawo anoshanda ngezvekutarisa ngezvemichina, kuitirani kuti peinoshandiswa ngaana chiremba ishande ngemazvo.

Mitombo kana michina yeshe inoshandiswe muzvibhedhleya, inofanirwe kugara yeiiswa pandau dzakanaka, kuitirani basa ringe reihambira mberi zvisine matambudziko, uyehe risina njodzi.

Muchina yeshe inoshandiswa mizvobhedhleya ndiana mukoti kana ana Chiremba michina iyo yatinokurudzira kuti inge yeiahanda mune zvakanaka kuti isazonge yeikanganisa basa ana Chiremba pavanenge veishandisa.

Muchina inoshandiswa my muzvipatara ndiana mukoti ana chiremba kana avo vantu vanoshandawo muzvipatara ino fanirwa kunge yeibatwa nemazvo uyezve inenge ichifanirwa kubatwa neantu Anoziva mishando yachona

Michina inoshandiswe muzvipatara inofanirwe kunge yeigara yeiongororwa kuti haina matambudziko ere. Kuitirani kuti painozo shandiswa haikonzeri njodzi kana kukanganisika kwezviro.

Michina inoshandiswe muzvipatara inofanirwe kugara iri pandau yakachengetedzeka, uyezve inofanirwe kunge yeigara iripandau inoita kuti isasangane ngezviro zvakaita semwoto.

Michina inoshandiswe muzvipatara, michina yakakosha mudanho rezveutano ngekuti basa rinohambira mberi uyezve zvinoita kuti antu arapwe akasire kupora.

Michina kana zvinoshandiswe muzvipatara zviro zvakatikoshera manhingi. Patino kurudzire kuti varidzi vezvipatara haafanirwe kugara eishotesa zviro izvozvo kuti basa rihambe mberi.

Michini yoshandiswa muzvipatara yopa vanhu manyuku nyuku ekuti basa ririkuhambire mberi zvisina dambudziko zvoita kuti vanhu vafarire koorapwa muzvipatara zvine michina.

Michina inoshandiswe muzvipatara inofanirwe kugara yeiongororwa ngeaya vanoita zvekugadira. Kuitirani kuti painoshandiswa yoshanda ngemazvo zvoita kuti basa rihambire mberi pasina manjodzi.

Muchina yoshandiswe mazuwano muzvipatara muchina inofadza yamhoo ngekuti antu vari kufara uyezve ari kudakara kubudikidza ngebasa rawandudzwa ngemuchina iyi.

Michina inoshandiswe kuzvipatara inofanirwe kugara iri pandau uyezve painenge iri pandau pona inofanirwe kugara yakarongedzwa zvakanaka. Michina yesimbi ngemichina yezvipurasitiki haifanirwi kunge yeisanganiswa.

Michina inoshandiswa muzvipatara, michina yakakosha uyezve yakakoshera anachiremba, yokoshera andu wanorapwa ngekuti michina inoita kuti basa rihambire mberi zvisine matambudziko.

Michina inoshandiswe kuzvipatara, kunyanya michina iya yesimbi, inofanirwe kugara iripandawu yakayambidzika. Uyezve payinoshandiswa ichinge yapedza inofanira kugara yakagezeswa.

Michini inoshandiswa muzvipatara inofanha kubatwa ngemazvo ngekuti ikasabatwa ngemazvo inokasira kupera mushando zvoita kuti mishando imweni izonga yeivhiringidzika.

Michhina yoshandiswe ngaana chiremba ana mukoti yodakadza, ngekuti asa riri kuhambira mberi, uyezve anthu ari kurapwa zvinodakadza.

Michina inoshandiswa kuzvipatara nana chiremba inofanirwa kugara yakayambidzika uyezve inofanira kugara pandau iyo yaisingazokanganiswi kana isinge isiri kushandiswa.

Michini inoshandiswa muzvipatara inofana kushandiswa ngeavo vane ruzivo kana kuti ana mukoti kana ana chiremba vakafundire kushandisa michina yona izvo zvoderedza njodzi.

Michina ino shandiswe mu zvipatara ino fanirwe kugara michina iyi iri pa ndau dzaka chengetedzeka ngekuti amweni anogona kunge eyizoi shaya kana ku itama kubudikidza nekuti inenge isinga batwi zvakanaka.

Michina inoshandiswe kunge michina iyi yakagare pandau yakanaka uyezve imweni michina inofana kupota yeigadzirwa kuitira kuti basa rihambire mberi.

Michina yakaita yesimbi inoshandiswe muzvipatara inofanirwe kugezwa zvakasimba kana ichinge yapedza mushando kuitira kuti kana ichikwanisa kushandiswa zvakare inoshandiswa yakachena.

Michina inoshandiswe muzvipatara naana chiremba inofanirwe kugara iripandau yakashambidzika uyezve inofanire kugara yakachengetedzeka, kana iri iyo inosukwa inofanire kugara yakasukwa, kuitire kuti mishando ihambire mberi.

Michina inoshandiswe muzvipataya inofanirwe kunge yeipota yeiambidziswa kuitira kunyanyira michina iya inoitwa zvekubaiswa kana kuchekesa zviro.

Michina inota inoshandiswa muzvipataya ngeana mukoti kana ana chiremba. Michina inofanirwe kugara yakarongedzwa pandau dzakanaka, kuitirani kuti isazonge yeikasike kufa ngekubatwa zvisizvo.

Michina inoshandiswe muzvipatara inofanirwe kugara iri pandau dzakakodzera. Kuitirani kuti painenge yode kushandiswa antu aya akaita sana mukoti haaneseki ngekuzoivana uyezve inenge yakanaka.

Mishina inoshandiswe muzvipatara ndianachiremba, inofanirwe kugara yeiongirorwa kuti iri kushanda ngemazvo ere, uyezve kana isingashandi ngemazvo, vanogare yeigadzirwa kuti basa rigohambire mberi risina dambudziko.

Michina inoshandiswa muzvipataya inofanirwe kugara iri micheni inogara pandau dzayo. Haifaniri kunge yakasangana-sangana inorongedzwa ngemaererano ngemashandisirwo ainoitwa, uye maererano nemagadzirirwo ayakaitwa kuitirani kuti imweni isazonge eigurwa.

Michina inoshandiswa muzvipatara michina yekuti inofana kushandiswa ngeantu vane ruzivo yekuishandisa ngekuti ikashandiswa ngevantu vanenge vasina ruzivo rakakwana inopedzisirwa yourawa.

Michina inoshandiswa ngeanachiremba kuzvipatara, inofanirwe kunge yoongororwa isati yashandiswa kuantu ngekuti antu anosangana ngematambudziko ngekudakwemichina inenge isina kunasirwa.

Michina inoshandiswe muzvipatara uyezve michina iyona inofanirwe kugara yakarongedzwa pandau yachona kana ichinge isiri pabasa uye anoishandise anofanirwe kunge aine ruzivo rwekushandise michina yona.

Michina inoshandiswe kuzvipatara michina iyo yatinokurudzira kuti inge iyigara yakachengetezwa pese painenge iri ngekuti inobatsira antu maningi uye zvinoita kuti basa rienderere ngekukasika.

Kune michina inoshandiswa kuzvipatara michina iyi inofanire lunge yeibatwa ngemazvo yeigadzirwa yeimboongororwa matambudziko kuti ishandiswe yeibuditsa zvakanaka.

Mundau dzinoita zvekurapa antu dzine michina yakasiyana siyana sakei antu kune ndau dzekuti adzifanirwe kunge dzeipindwa ngeantu ese ese idzo ndau dzine michina yekuti inenge inouraya kana ichinge isina kubatwa ngemazvo sakei antu asina ruziwo atenderwi kupinda ndau dzakadaro.

Michina inoshandiswa ndianachiremba kana anamukoti inofanirwe kugara yakashambidzika, uyehe inosukika igare yakasukwa, ngekuti imweni inobatira turombo uto tunopararidza mitenda.

Michina inoshandiswa muchibhedhlera ngeantu akasiyana-siyana inofanirwe kugara pandau yakakodzera uyezve inofane kugara yakachengetedzwa kuti hai ishandiswe apo painenge yakuda kushanda zveinofane kunge yeishanda.

Michina inoshandiswe muzvipatara naanachiremba inofanirwewo kugara yakayambidzika kana irimuchina inoda kusukwa inofanirwe kusukwa nguwa ngenguwa zvinoite kuti hutano kana hutsanana hugare huripo.

Michina inoshandiswa muzvipatara nana chiremba unofana kugara yakarongedzwa nepainenge iri yekuti ikasiiwa peshe peshe imweni michina inokonzerwa kukonzeres njodzi kuvanhu vanenge vachirapa antu.

Michina inoshandiswe muzvipataya neanoishandisa achona anofanire kuishandisa akachenjera kuitira kuti asazonge eikuvara nayo michini. Uyezve echinge apedza kuishandisa michina iyona inofana kuiswa painenge ichigara..

Michina inenge yekushandiswa muzvipatara nevanthu akaita saana chiremba ana mukoti, michina inofanirwe kugarairipo. Michina iyonayo aifaniri kushota muzvipatara ngekuti zvinodzosera mushure basa.

Antu anachiremba naanamukoti anoshanda muzvipatara anofana kunge eigona uyezve eishandisa muchina yemuzvipatara ngemazvo aine ruzivo rakakwana ruziwo rwakaperera rwekushandisa muchina yona kuti vantu basa ravo rihambire mberi.

Michina inoshandiswa muzvipatara inofanirwa kunge yeibatwa nemazvo. Ngekuti imweni michina, michina yekuti ukashaisha kuishandisa inokonzera njodzi kana kukonzera mayonda kuvantu. Hino antu anoishandisa anofanira kunge aine ruzivo.

Mitombo yechimanje manje yakanaka maningi ngekuti mishando yevanhu veshe upenyu hwevanhu veshe hunohambira mberi uye zve basa raana mukoti ririkuretuswa.

Mitombo yechimanje-manje yakanaka yaampho asi dambudziko ngerekuti amwe antu, aakwanisi kunge eitenga mitombo yona kubudikidza ngekushaya mare zveite kuti pamweni pacho arasikirwe ngeutano.

Mitombo yechimanje- manje ,yaita kuti mishando yaanamikoti kana ana chiremba muzvibhehleya inge yeihambira mberi zvakanaka .Ngekuti ,ukange weishandisa mitombo iyoyi ,dambudziko rako rinopera.

Mitombo yechiantu inofanirwe kunge ichishandiswa ngemazvo yeishandiswa maererano ngemabhuyirwo anange akaitwa ndiana chiremba kuitira kuti basa ravo ringe reihambire mberi kusina dambudziko.

Mitombo yeshe yechimanje manje iyo iyaita kuti mishando Yana chiremba nana mukoti muzvibhodhlera zvihambirw mberi nekuti mitombo iyi inorapa zveinderana nemitenda yainenge yaiswa.

Mitombo yechimanje-manje inoita kuti mishando ihambire mberi mapato akasiyana-siyana, anoita ngezveutano. Ngekuti mishando haichanese inongoshandise mitombo iyona maererano ngemashandisirwo ayo.

Kubudikidza kwemitombo yechimanje manje antu anofara uyezve upenyu hwavo kana utano hwavo hwave pandau yakanaka ngekuti mitombo iyi inorapa nyangwe mitenda ipi zvayo

Mitombo yechimanje manje yaita kuti antu ange ainemufaro ngekuti amweni airasikirwa ngeupenyu kubudikidza ngekushayika kwemitombo asi mitombo yechimanje manje yaita kuti antu ange ainemufaro.

Mitombo yechimanje manje mitombo inokurudzirwa antu ange eiterera ana mukoti kana nanachiremba izvo vanobhuirwa mashandisire emitombo idzi hino vanofanirwe kutora nemazvo.

Mitombo yechimanjemanje inoita kuti antu ange eipora kumitenda yakasiyanasiyana ngekuti amweni ange eifa kana kurasikirwa ngeutano hwavo kubudikidza ngekushaika kwemitombo yemitenda yawo.

Mitombo yechimanje manje yavandudzwa izvi zvoite kuti mitenda mizhinji iyo yaikonzere kufa kweantu ngenguwa yapfuura yaita kuti antu afambirire mberi ngebasa.

Mitombo yechimanje-manje yakabaanaka yaampho, ngekuti unoshandisa weiziya kuti yakaongororwa ndiana chiremba, uyezve yakapihwa mvumo kuti inge yeishandiswa kuantu.

Zvitenda uyezve mitombo yechimanje manje yaaita kuti antu azhinji asarasirirwa neupenyu ngekuti mishando irikuhambira mberi zvoita kuti antu ange eidakara maningi.

Mitombo inoshandiswa manje manje ngeantu inofanirwe kunge antu eishandisa maererano ngemabhuirwo einenge yakaitwa ndiana muzvinafundo eutano kuitira kuti njodzi dzisaine neantu.

Mitombo yechimanjemenje tinokurudzire antu kuti agarise mitomboyona kwakaita kure kana ngemoto, ngekuti mitombo imweni ingangoputika kana kukonzera moto zvoita kuti njodzi itange.

Mitombo yechimanje manje yakanakira kuti mitombo iyi inogara yakachengetedzwa pandau dzisingasviki moto kana mvura pahnoshandisa unoshandisa mutombo wako wakanaka zvakanaka.

Mitombo yechimanje manje yauya ikarerutsa mishando yeantu anoite zvekurapa antu. Ngekuti kungoziye kuti muntu unoda kupihwa chakati otope muntu otoshandisa vantu votopora basa rohambire mberi.

Mitombo yechimanje-manje iyo inoshandiswa ,inodakadze maningi ngekuti unoshandisa wakasununguka weiziwa kuti mutombo uyu wakaongororwa ngemakurukota, sake apana chaunothya.

Mitombo yechimanje-manje inofanirwe kutorwa kana kushandiswa zveienderana ngekuti wabhuirwa kudini ndiana mukoti kuti unoishandisa sei, woteedzera saizvozvo zvinenge zvabhuiwa.

Dambudziko rosangana neandu mazuva ano nderekuti kune amweni arikutora mitombo yechiantu yechimanje manje voishandisa sezvinodhaka iri dambudziko rauraya upenyu hwemajaha.

Michina yechimanje-manje yoshandiswa ngeantu. Asi amweni antu anoshandisa ngenzira dzisidzo kutora mitombo iyi yakawandisa zvokonzere njodzi kana ndufu kuvantu.

Mitombo yechimanje manje yakanakira yambo ngekuti mitenda mizhinji yakona Ikwanisee kunge yeirapika kubudikidza ngekuwandudzwa mitombo yaishandiswa mazuva ano.

Mitombo yechimanje-mazve yakanaka yaampho ngekuti unoshandisa mitombo iyi wakagutsikana. Ngekuti inenge yaongororwa ngaana makurukota ezveutano, uyezve inopuwa mvumo nematsamba ekuti igumiswe kuanthu.

Mitombo yechi manje manje mitombo yauya uyezve mitombo yodakadza anamukoti kana arapwi ngekuti yoite kuti basa rihambire mberi ngokukasira.

Michina kana mitombo yechimanje manje yakanakire kuti basa riri kuhambire mberi zvisine dambudziko zvinoite kuti anamukoti naanachiremba ange eifara nekuda kwemitombo yechimanje manje.

Mitombo yechimanje manje yakabaanakira kuti unobaatenga mutombo weiziya kuti unorapa mutenda wakadai. Pasina dambudziko uyezve zvoita kuti mitenda yachona inotokasirawo kunge yeipora.

Antu anoshandisa michina kana mitombo yechimanjemanje anopa pupuro kana anopa rumbidzo kumichina kana mitombo iyi ngekuti basa ririkuhambira mberi zvinodakadza.

Mitombo yechimanjemanje inofanirwa kunge yeishandiswa ngemazvo ,mayererano ngezvinenge zvakabhuyiwa ndiyana chiremba kuti izonge yeishandiswa nomutowo wakadini? Zvoyita kuti basa rihambire mberi.

mitombo yechimanje-manje, yaita kuti ana mukoti ange iepembera, anachiremba ane eidakara, kubudikidza ngekunge basa ravo risasara risaita kuti basa ravo rizonge risavarwadze.

Mitombo yechimanje-manje, mitombo yakanakira kuti unoshandisa mumwero mwoyo wako wakasununguka, ngekuti tunoziya kuti mitombo yakaongororwa ngeakuru eutano, ikapiwe mvumo yekuti inge yeishandiswa.

Mitombo yechiantu yakanaka yaamho ngekuti imweni aidi mare yakawanda kuti uiwane, zvasiyana nemitombi yechimanje manje iyo inode mazimare ekuwanda kuishandisa.

Mitombo yechimanje-manje yakanaka yaambo ngekuti unoshandisa uine ruziwo, uyezve unoshandisa makurukota ezveutano akupa ruziwo ne mashandisiro emitombo.

Antu anoshandisa mitombo yechimanjemanje anofanire kunge apiwa mvumo ndiana chiremba uyezve nemakurukota anoita ngezve utano kuti aenderere mberi nekushandise mitombo iyi kuti inge yaongororwa kuti ndiyona ere yaanofanire kunge veishandisa.

Mitombo yechimanje manje yakanaka uye yakavandudzwa yekuti munhu aushandisi mutombo uwona usina ruzivo kana usina mvumo kubva kunanachiremba naamukoti. Izvi zvakanaka yaamho.

Mitombo yechimanje-manje yakabaanaka yaampho. Ngekuti antu anoishandisa anoshandisa eiziya kuti mitombo yakaongororwa, uyezve haina njodzi, uyezve yakanaka kuishandisa.

Antu anoshandise mitombo yechimanjemanje anofanirwa kuishandisa ngemazvo zveibudikidza nemasjhoko anenge akaronzerwa ndianachiremba nanamukoti uyezve eitora nenguwa inenge yakatarwa ndianamazvikokota.

Mitombo yechimanje-manje pane yoshandiswa nemazvo uchiteedzera zvinenge zvabhuiwa ndiana chiremba kuti ikashandiswa zvisizvo mitenda yainenge weizwa inogona kusapora.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakanaka ngekuti inonzwi izoshandiswe mushure mwekunge yaongororwa uye yapuwe mvumo neavo vakuru vezveutano sakei yakanaka kuishandisa.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakanaka maningi. Mitombo yatinokurudzira ngokuti aushandisi mutombo wona unge usina kupiwa mvumo nana chiremba saka zvoite kurumbidza kuti mitombo iyi iri kushandiswa nemazvo.

Mitombo yechimanje manje, yakanaka yamo, nekuti unoshandisa uneruzivo, nekuti yakawongororwa nemakorokota ne antu ezvemutemo. Uyezve nemakorokota ezvewutano anenge akayiwongorora, ayipa mvumo yekuti itange mushando.

Mitombo yechimanje manje yakabaanaka yaambho ngekuti unoshandisa waudzwa zveinoshanda zvachona ndiana Chiremba uyezve, unoshandisa weiziya kuti mutombo uyu unorapa chitenda yakadai usina nedambudziko kana chaunenge weifungira kuti ingange yeizokanganisa.

Mitombo yechi manje manje yaka naka yambo asi kune ayo ano shaya anhu asina mari akwanise kune eyi shandisa mitombo iyona sakei kubei pamweni pamweni tino kurudzira antu kuti ashandise mitombo ye chi antu asi ano fanirwe kunge ane ruzivo.

Andu eshee anokurudzirwa kuti enge eyishandisa mitimbo yechimanje manje kunyangwe yeyitengwa nemare asi andu anofane kushingirira kushandise mutombo iyoyo nekuti mitombo yakongororwa nevakuru voutano nemazvikokota kuti inge yeyishandiswa.

Mitombo uechimanje manje yakabaanaka yaambo ngekuti auna kunge unenge uine mibvunzo yakawanda ngekuti mitombo iyona unozodzikaniswa kuvanthu inenge yaongororwa ndiana mukuru anoita ngezvemitemo uyezve ana mazvikokota .

Mitombo yechimanje manje inoshandiswa ngeantu inofanirwe kunge yeichengetedzwa mundau dzakasiyana siyana uyezve yeichengetedzwa mundau dzisingasvikwi ngemoto kanemvura iya-iyana yekuti mitombo iyona isange yeitota.

Antu anonge eirwadziwa ngepfungwa kana kuti anoshaye rugare mupfungwa anofanirwe kuendeswa kune avo vanoongorora ngezveutano hwepfungwa kuti apuwe rubatsiro.

Anthu anofanirwe kunge eipota eindoona anana chiremba, audzwe mashatire akaite kutora zvinodhaka Kuitira anthu asarashike njere dzawo.

Abereki ane ana adodori anofanirwa kugara ana awo akashambidzika uyezve ana awo eiryawo zvine utano nguwa nenguwa eigarawo eyiashambidza ana avo eyivashambidza nguwa nenguwa.

Ana adodori achangobva zee ana adodori achangokura uyezve ndumurwa dzidodori antu anofanirwe kugara eiongororwa uyezve eifundiswa mitambo yakasiyana siyana nekupiwa chikafu chine utano.

Ana adodori ana anofanirwa kunge anthu anofanira kunge akaongorora peshe paari kuti akagara shei uyezve kuti arikutamba shei kuitirani kuti asazonge eikuwara mundau dzakasiyana siyana dzaanenge eitambira

Ana adodori anoita ekuti anofanirwa kugara eichengetedzwa utano hwawo kuitirani kuti akure akagwinya zvoite kuti azonge eirarama akagwinya.

Ana adodori ana anofanire kunge eitariswa nguwa ngenguwa izvo zvisakonzera njodzi mundaramo dzawo ngekuti amwe ana anokura angekurarama nehurema ngekuda kwekusachengetedzwa.

Ana adodori anofanirwe kugara eyiitiswe mutambo neyi kupihwe chikafu chinoyita kuti akure mune zvakanaka, zvokurya zvineutano uyezve abereki eyipita eyiongorora ana.

Ana adodori anofanirwa kurya chikafu chinebhutanibkana abereki anofanirwa Kupota eienda kunana chiremba obhiirwa chikafu chehutano changaoa ana awo apone.

Ana achangokura kana ana achabve zera ndiwo ana anofanira kupihwe fundo maererano nezve utano kuitira kuti azokure achitoziye kuti utano hunofanire kugara hwakachengetedzwa.

Ana adodori neayo achangokura vanofanire kupihwe fundo kana kupihwe zvokurya izvo zvine utano kuitani kuti agare mwiri yawo yakagwinya nguwa ngenguwa.

Antu anofanirwe kufundire kuita ana chiremba uyezve peshe panenge ari mumhatso yavo avo anofanirwe kuenda kuchibhehleya eindoona ana chiremba kupiwe mazano kana maererano nendaramo dzawo.

Antu anofanirwe kugara aine anachiremba awo ayo aanopote eibvunze maererano ngehutano hwawo vasane vakuziya kuti hutano hwawo hunenge hwakamira sei peshe paari.

Antu ayo ane madhokotera awo kana anachiremba awo anopota eivhakachira kuti apihwe fundo maererano ngezveutano hwawo. Ari kuona upenyu hwavo hweiendeka ngekuti anogare eiziya maemero eutano hwawo.

Antu anofanirwe kugara eipota eyiti kamwe pamwedzi kana kuti kamwe pamwedzi mitanhatu kana mitatu anonge eyinoona anachiremba eigare eiziva mamiriro ehutano hwawo.

Antu anofanirwe kunge aina ana chiremba anogara eiangorora uyezve antu anofanirwe kugara eiziya mamiririro kana maemero akaite hutano hwavo peshe paanenge ari kuitira kuti antu azoziye zvanofana kunge eita .

Antu echikuru, antukadzi uyezve antu ane matambudziko aanosangana nawo anofanirwe kupota eienda kunaana chiremba kuti apihwe chenjedzo kana kuti apihwe rubatsiro.

Antu anofanire kugara einoona ana chiremba kuti agozioswe maererano ngehutano hwawo zvoita kuti aziwe zvokurya kana MITA yaanofanirwa kunge eiita.

Antu ano fanirwe kupota eyi hamba eyino ona ana chiremba nana mukoti apihwe rubatsiro kana fundo maererano nge hutano hwawo zveita kuti azonge eyiziya kurya zvano fanira kurya.

Antu anofanirwa kugara achiendesa ana awo kana iwona pachovo kuti vaongororwe maererano neutano mundaramo dzavanenge veirarama kuitira kuti basa rienderere mberi.

Antu anofanirwe kupota eienda kunoona kana kuvhakachira antu anoita ngezveutano kuti apuhwe fundo maererano ngedzidzo kaneichikafu chaanofanira kugara eirya kuitirani asasangane ngemutenda inokonzerwa ngekushota kwekurya.

Antu anofanirwa kunge aine ana chiremba vavo vavanogara navo munharaunda mavo kuitira kuti vagare veitariswa nguva nenguva maererano neutano hwavo kuitira kuti vasarashikirwa ngeutano hwavo.

Anthu anofanirwe kunge eipota eindoona ana chiremba awo. Munthu unofanirwe kuita chiremba wake waanoona kamwe pamwedzi. Kuitira anthu kuti agare eiziya ngezve utano wake, peshe peanenge ari.

Antu anofanire kugara aite antu awo aanenge einda eindoona eiabatsira ngezvekurapa eipiwa ruzivo ngemagariro ezveutano kuitire kuti ndau dzawo neantu awo zvigare zviri pandau yakanaka.

Ndau dzinoitwa zvekurapwa kana kutengese mitombo, indau dzinofanirwa kunge dzine vashandi vanoziva basa ngekuti kana vasingazivi mushando ndozvikonzera njodzi huru maerano ngeutano.

Ndau dzinoitwa zvekutengese mitombo indau dzinofanirwe kugara dziri peryo ngendau dzinorapirwa anhu, kuitira kuti kana mitombo isingawanikwe muzvibhedhlera inokwanisa kunge yeitengwa pandau dzinotengesa mitombo.

Antu anoshande mundau dzinoite zvekungesa mitombo anofanire kunge eirongedza mitombo yona mundau dzakanaka uyezve eirongedza maererano ngemashandisirwo uye ngemitombo yainorapa.

Ndawu dzinoyitwe dzekutengeswe mitombo yechi antu dzinofanirwe kugara dziyinemichova , iyo inoita kuti mitombo izonge yeyifambiswa pandawu imweni ichiendiswa kana kuchipatara kuitirani vantu varapwe ngenguwa.

Ndau dzinoitwe zvekutengesa kwemitombo, indau dzinofanire kugara dziyinemichova yachona kuyitira kuti kana mitumbu ichinge yapera, inofanirwe kukasike kunge yeyitengwa kuti iwuye ibatsire antu.

Ndau dzinoitwe zvekutengese mitombo indau dzinofanirwa kugara dzakashambidzika uyezve dzakashongedzeka zvoite kuti mishando kanei iuyezve antu anotenga adakare ndizvona.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo yakasiyana-siyana, indau dzatinokurudzira kuti antu azonge aine maphepa akakwana emvumo yekuti ange eitengesa mitombo iyona kuitira kuti antu asatengese mitombo isiyo.

Antu anoshanda mindau dzinoitwe zvekutengese mitombo, anofanirwe kunge eitora mitombo iyona zveienderana nemabhuirwo anenge aitwa nana mukoti ,anachiremba kuti ange eirape mitenda yawo.

Ndau dzinotengeswe mitombo indau dzinofanirwe kugarwa dzakachengetedzeka uyezve ndau idzi tinokurudzirwa kuti musazonge meizarisa antu ngekuti zvingangokonzera njodzi kana vantu vechinge vawandisa mona.

Ndau dzinoitwe zveku tengeswe mitombo ngadzigare dzaka yambidzika uyezve ngadzi gare dzine utsanana kuti basa rihambire mberi uyezve atengi odakadzwawo ngeku yambidzika.

Ndau dzinotengese mitombo indau dzinokurudzirwe kuti dzigare, dzakayambidzika, uyezve kuti basa reihambira mberi zveite kuti antu vafarire ndau dzona.

Ndau dsinoite zvekutengese mitombo indau dzinofanirwe kugara dzakatsibeurwa nguwa ngenguwa uyezve indau dzatinotarisira kuti dzinge dziri pedyo ngezvipatara.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo munharaunda dzakasiyana siyana inadu dzatinokirudzira kuti dzinge dzinge dzakachengetedzwa kuitiranu kuti mitombo kana michina inoshandiswamo isabiwa.

Antu anoshanda mundau dzinoita zvekutengese mutombo anofanira kushandemo akapfeka ndumbi dzinenge dzakayambidzika akapfeka ndumbi dzinoratidza kuti anoziya nezvekushanda mune mutombo .

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinofanirwa kunge dziri ndau dzinogara dzakabeurwa nguwa -ngenguwa. Ngekuti antu anosangana nematambudziko munguwa dzakasiyana-siyana. Sakei ndau idzi dzikagara dzakabeurwa zveita kuti vantu vanozokasike kutenga mutombo chero nguwa.

Ndau dzinoite zvekurapa antu nendau dzinoite zvekutengese mitombo, indau dzinofanirwe kugara dziine michovha yadzona, kuitirani kuti dzinge dzichikwanisa kufambisa mitombo kubva pandau imweni kuenda pane imweni.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo indau dzatinokurudzira kuti dzigare dzakayambidzika, uyezve mitombo inotengeswa haifanirwi kunga yakasangana-sangana. Ngekuti imwe mitombo ikasangana painozoshandiswa inozogona kunge yokuwadza.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo dzinofanire kugara dzine antu ,anoziye mashandire emitombo yona iyo yeshe, uye dzinofanira kugara dzakabeurwa nguva nenguva, kuitira ayani kuti antu anosangana ndi, ndonzvimbo dzaanokwanisa kuuya chero nguwa eitenga.

Ndau dzinoitwe zvekutengesa mitombo indau dzinofanirwe kugara mitombo yachona yakayongedzwa maererano nemitenda yachona yainorapa kana kuti maererano ngemhando yemutombo.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo yakasiyana siyana dzinofanirwe kunge dziine ashandi avo anoziya ngezveutsanana ngekuti utsanana hunotangire panotengese mitombo yekurapa mitenda kuitira kuti antu agonewo pekukopera kuti azonge eiitawo utsanana.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo dzinofanirwe kunge dziinewo motokari dzachona dzainoshandisa kuti dzinge dzeiendesa mitombo kundau dzakasiyana siyana zvoita kuti basa rihambire mberi.

Ndau dzinoitwe zvekutengese mitombo indau idzo dzatinokurudzira kana kutarisira antu akafunda ngezveutano oro antu akafunda ngezvekushandisa mitombo. Kuitirani kuti mumwe muntu unouya usingazii kuti unoda mutombo wakadini asi weizwa kuti unemutenda waanozwa. Sakeni antu iwawo ndoozvaanofanirwa kuzenge eiita.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo indau dzinofanira kugara dziri pedo ngezvipatara kuitira ayani avo vanenge vasangana nenjodzi dzinoda mitombo vanokwanisa kunge veinotenga mitombo yona nekukurumidza vanhu vasati vawirwa oro kushatirwa ngenjodzi.

Ndau dzinotengese mitombo dzinofanirwe kugara dziri ndau dzakayambidzika ngekuti hazvibatsire kuti mitombo toiwana mundau dzisina utsanana, ndau dzinogara dzakasvipa.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo, mundau dzakasiyana-siyana, dzinofanirwe kugara dzakayambidzika ,uyehe dzinokurudzirwa kuti dzigare dzakabeurwa nguwa dzeshe kuitirani kune anosangana nematambudziko pakati peushiku.

Antu vanoshanda mundau ,dzinoitwa zvekutengese mitombo anofanire kunge ari antu akafunda ngezve mitombo. Antu vaneruziwo ngezvehutano kuitireni kuti muntu akawuya eyitaura dambudziko rakena raanenge eyizwa unokwanise kunge eyipiwa mishonga unokwanisa kumurapa .

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo indau dzinokurudzirwe kuti dzigare dzakashambidzika uyeni dzirindau dzinoshandwa ngeantu anoziva ngezvemitombo ngemitenda yakasiyana-siyana. Kuitirani kuti basa rihambire mberi.

Antu anofanirwe kunge eiisa musoro pamwe kubatana kuti agofundise kana kufundisana maererano ngekugara ndau dzakayambidzika kuitira kuti utsanana unge hweihambira mberi.

Antu anofanirwe kunge eiwana musi uyo waanoungana senharaunda iyo. Opanane mazano kana kupe fundo maererano ngekukosha kweutsanana mundau dzawo dzaanogara.

Antu kana anachiremba enharaunda anofanirwe kunge eipa antu fundo kana kuronga zuwa iro raanozoenda eipa anhu fundo kana kuhamba einhongere marara.

Antu anofana kutara musi kanei rimwe zuwa pamwedzi apo paanogara pashi kanei kusangana sedunthu apo uno nongere marara kana kuchenesa nharaunda.

Makurukota vezveutano neantu anofanire kugara eipa antu fundo kana dzidzo maererano nezveutano. Anofanire kana kufamba ndau dzakasiyana siyana veipe antu utano kuti agoziya kukosha kwekugara ndau dzavo dzakayambidzika.

Anthu eutano anofanirwa kunge eiunganidze anthu kana ana echikora chaiwo makoshere eutano eipuwa fundo kuti agogara iwona pachawo akashambidzika kana ndau dzaanenge eishandira.

Amwe antu anofanirwe kunge eienda uyezve .eidakarirawo kupuwe fundo kana dzidzo maererano nezveutano kuitira kuti agonge eigara eizopawo amweni fundowo kuti ndau uyezve hutano hunge hwakarongeka.

Antu enharawunda dzakasiyana siyana, anofanirwe kunge ayinezuwa iro ranobatana oshe, uyezve opanana yambiro kana fundiso yemakoshero ekugara ndawu dzavo dzakaya mbidzika.

Vanhu vanofanirwa kugara veionesana eipuhwa fundo maererano nekukosha kweutano kuti vagare ndau dzavo dzekugara dzakaraidzika kuti zvihambe mushe

Antu anobatana kunge eiita ngezvekunge eishongedza kana kuyambidza ntaraunda. Antu anotipe simba maningi kuti tibhuirane manhundu ese atiri kuti ngatibataneivo tichenese ndau yedu.

Antu anofanirwa kunge aine hudokwa dokwa hwekuenda kundau idzo dzinenge dzeipihwa fundo maererano ngezveutano. Uyezve antu anoita ngezveutano anofanira kunge eishambadza musi uyo waanonge vachizoudza antu ngezveutano.

Antu tinoapa yambiro yekuti agone kubatana eifamba eipanana yambiro. Uyezve veifundisana kukosha kana kunaka kwakaita kugara ndau dzakachengetedzeka peshe peshe paanenge ari.

Antu anofanire kuhamba mundau dzakasiyana-siyana, uyezve anofanirwa kunge aine zuwa iro raanotara kuti anozenge eiungana mumatunhu avo, eihamba eiambidzira ndau uye nenjira dzakaa komberedza.

Antu anofanirwe kubuda ngeuvandu hwavo kuende kundau idzo. Zvinoitwe nekufundisa antu maererano ngekugara ndau dzavo dzakachena ngekuti zviro zvinobatsire maningi.

Anthu anofanirwe kugara opanana zuva kamwe chete pavhiki kana pamwedzi apo anofamba eifundisa vanthu akasiyana siyana kunyanya ekumakanyi kuti ndau dzinogara dzakayambidzwa uye zvakakosherei.

Antu anofanirwe kuise musoro pamwe chete nematunhu akasiyana siyana oronga musi wewanofamba ndau dzakasiyana siyana einongera mapepa uyezve aitawo eifundisa antu mairirano ngekugara akayambidza ndau dzavo.

Antu ano fanirwe kunge eyi dakarira ku enda kuno sangana nge amweni awo pano itwe zveku funda ma ererano ngeku gara ndau dzaka yambidzika kuitira ku deredza kupararira kwe mitenda.

Antu e matunhu aka siyana siyana ano fanirwe kugara eyi ungana eyi batsirana uye ngeku panana fundo maererano ngeku kosha kwakaita kugara ndau dzaka yambidzika nguva nge nguva kuitira kuti hutano hwawo hugare huri pa mwepo.

Antukadzi eshe ane mimba anofanirwe kugara einoona ana chiremba kana ana mukoti kuitira kuti azonge eipihwa mazano maererano nekurya kwaanofanirwe kuita.

Andukadzi anofanirwa kukoshesa uyezve kugara aine ruzivo maererano ngemabarirwo kana kuchengetedza kuti asange eibatira mimba dzavasingadi.

Antukadzi uyezve antukadzi achangoroorwa anofanirwa kunge eienda kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana uko unopihwa ruzivo kana fundo maererano nekubara kweana kuitirani kuti asazobara ana aanenge asina kuwirirana.

Abereki kana antu echikadzi anofanirwe kugara eienda kuzvipatara kana kunoonachiremba kana mukoti agoudzwe kanakuvafundiso maererano ngemabariro eana.

Antu kadzi anofanirwe kunge eipuwa gundo kqna dzidzo kune awo makutukota ezveutano abhuirwe oro kupiwe magwaro ekuziva kuti anda anobarwa sei uyezve chii chinoitwa kuti muntu usabare mwana usati wakura.

Abereki uyezve antu vakazvitakura anofanirwa kugara eiongororwa kana iye kundopiwa fundiso ndiachiremba kuitirani kuti apo paanozongeobara afanirwi kuzonge eisongane nenjodzi dzakasiya siyana

Antu uyezve abereki neaberekesi achona anofanirwe kugara uye ana kuwirirana maererano nemabarire achaita ana awo sakei vantu vanofana kupota veienda kunoona kunana makurukota ezveutano opuhwa fundo.

Antu anoita ngezvemutemo, uyezve anoita ngezveutano, anofanirwe kunge eifundisa anasikana, koshero yakakoshera kusange eizvibata, uyezve anofanirwe kunge aizvibata kuti asazoite mimba ari ana adoridori.

Antukadzi kana vabereki uyezve vantu vakaroorana vanofanire kupota veienda kune vanoita ngezveutano vanopiwa ruzivo kana fundo maererano nezvemabariro avangaite vana vavo ngekuti amweni antu anobare ana avanenge vasina kunge vataurirana nevarume vavo.

Antu kana kuti anhu kadzi anofanirwe kunge aine ruzivo maererano ne maberekerwe e ana kuitira ku deredza njodzi dzekuti antu abare vana asina kuva netariso yekubara.

Antu ese echikadzi ne ana adodori ano fanirwe kugara eyi puhwa fundo kana dzidzo maererano ngeku barwa kwe vantu kana nzira dzekuti asaite mimba ngekuti amweni ana adodori arikuita mimba achiri ana adodori.

Michina inofanirwa kunge yeiwanikwa kunzvimbo dzinoitwe zvemitambo, inofanire kunge yeiwanikwa peshe-peshe kuti antu asamire mumitambo yavo kubudikidza ngekushaikwa kwemichina iyona.

Michina inoshandiswa kumutambo michina anofanira kunge yeigara yeiwanikwa uyezve mitombo inoshandiswa kumutambo inofanirwa kunge yeiwanikwa kuitira kuti mitambo ihambire mberi kana pachinge pane akuvara anokwanisa kunge achirapwa.

Anhu anoita ngezvemitambo anofanirwe kugara eyikoshesa mitambo yawo uyezve peshe paari paanoenda kumitambo anofanirwe kunge aine mitombo iyo yaanoita kuti azokwanise kunge eizvirapa kana asangane ngenjodzi .

Mitombo ngemichina inoshandiswe kumitambo inofane kugara iri pedyo nguva ngenguwa apo panenge peitambwa mitambo yakasiyana-siyana kuitira kuti atambi azonge eikwanise kurapa kana einge asangana nenjodzi.

Antu anoite zvimitambo anofanirwe kunge aine anachiremba awo kumitambo yona, kanei kuti peshe paanonga ari anonasirwa kuti agare eifamba ngemichina kanei mitombo inoite kuti agorapwa.

Antu anoite ngezvemitambo anofanirwa kunga aine michina mitombo, uyezve antu akaita zvefundo ngezvemitambo. Eizoarapa antu kubudikidza ngekunge asangana ngenjodzi nguva yemitambo.

Antu anoite ngezve mutambo yakasiyana siyana antu anokurudzirwe kuti ange eiziva zvekurya zvaanofane kugare eirya zvinoita kuti mushuna yawo igare yakagwinya uyezve anofanire kunge aine mutombo inoita kuti ange yeirapa kana achinge asangana nenjodzi mumitambo yawona.

Antu eshe anoita ngezvemutambo anofanire kugara aine mitombo inoenderana ngemutambo yavhona kuitirani kuti paanosangana nembiko payani anokasike kunge eirapa zvoenderera mberi ngemitambo yawo.

Antu anoita ngezvemitambo anofanirwe kunge ,,aine zvose zvinokwanisira kunge zveidiwa kumitambo, kuitira kuti payapaya panosanganwa ngenjodzi ,antu aya anokasirwe kunge eibatsirwa, kuitira vayani njodzi dzavo dzisazonyanye dzeivavapinza munguva yakanyanyoomarara.

Ngekubudikidzwa kwekuwandudzwa kwemichina yechimanje-manje muntu unogone kunge airwapwa kubudikidza ngekuongororwa ngemichina isinei kunga ana chiremba kana ana mukoti eipindira.

Kuvandunzwe kwaite michina zvoite kuti anachiremba adakarire mushando wavo, nekuti basa rarerutswa muntu unogone kunge eiongororwa asina kunge amborariswa , kana kuvhenekwa asi unongo bairwe michina yona.

Kubudikidza ngechimanje-manje chauye kudai, michina yekuzvipatara imweni inogone kutoshandiswa muntu asipo, zvoita kuti antu arapwe mitenda yakasiyana -siyana ngekukasira.

Ngekuda kwekuvandudzwa kwaitwe michina antu akufana kunga eyitsanangura dambudziko rake pasina kuongirorwa otorapwa zveyita kuti antu aenderere mberi ngomushando wokurapa.

Mazuwa antu nyika uyezve nemichina yavandudzwa ngekuti pamweni unototorwa maererano neutano hwako kana hunge utano hwako husina kunge hwambotariswa ngaanachiremba kubudikidza ngemichina yechimanje manje.

Kuwandudzwa kwemichina yechimanje-manje zviite kuti basa rana mukoti Rana chiremba rienderere mberi uyezve ridakasze maningi muzvipatara ngekuti muntu unokwanisa kunge otoongororwa ngemichina yega.

Mitombo yechiantu inofanirwe kunge yeitorwa nemazvo uyezve antu anokwanisa kunge eirima mitombo iyi inorimika ngaange eirima yakawanda kuudza antu kuti azonge aikwanise kuane rubatsiro.

Mitombo yechiantu mitombo yakanakise maningi ngekuti utano hunogadzirisika zvakanaka ngekuda kwemitombo yona uyezve antu asingakwanise kutengawo ngemitombo yechimanje manje anoshandisawo mitombo iyi

Mitombo yechiantu yakanaka yaamho ngekuti kune antu anogona kuyirima anorima mitombo yona otengesa oone mari saka zvoita kuti utano hwevantu huendere mberi zvakanaka.

Mitombo yechiantu yakanaka yaampho ngekuti hauna kana mare yaungade kubudisa, kana mare yaungashandisa. Unongozviendera mushango, wototora mutombo wako, wotozvishandisira, wotozvirapa kuita kuti utano hwako hudzokedzane.

Mitombo yechivantu mitombo yakanaka ngekuti inoshandiswa nemuntu awo Kana einge ane ruzivo rekuti unoshandiswa sei zvoita kuti azoshandisa mazera awo mukandirambira.

Mitombo yechi anthu yakanakire kuti, inokona kunge yeirimwa nei kunge isikatengwi. Zvoita kuti anthu asange eishupika apo peanenge eida kurapa matenda awo.

Mitombo yechiantu yakanaka yaambo asi kutudziro ngeyekuti inofana kunge yeishandiswa ngeantu awo ane ruzivo nawo ngekuti ukaishandisa usina ruzivo zvinokonzere njodzi mundaramo yevanhu.

Mitombo yechiantu mitombo yakanaka yambo asi painongova dambudziko kune awo anoshandisa asina ruzivo rwakakwana kumitombo yona inoshanda sei uyezve inoshandiswa pamitenda yakaita sei zvisatikonzera matambudziko.

Mitombo yemushango yakanaka yaampho ,ngekuti kunyangwe usina mare ,asi weiziya mashandiro achona, unokwanise kutoende mushango kootora mutombo wako, wotoshandisa. Izvo zvoita kuti tione kunaka kwemitombo yemushango.

Mitombo yechiantu mitombo yatinokurudzira kuti antu anoishandisa anofanirwe kunge aine ruzivo. Haikurudzirwi kuvantu asina ruzivo ngekuti akashaishe kuishandisa inokonzere njodzi mukati mendaramo.

Mitombo yechi manje manje yaka nakire kuti peshe peshe unoi ona audi kukwira motokari kana kukwira mabhazi kuti unge wei ona mitombo iyona uka pinda mushango woto dhibana ndiyona.

Mitombo yechiantu mitombo yakanaka yaambo uyehe mitombo inoponesa azhinji. Ngekuti amweni anogara kure ngezvipatara sakei antu anokwanise kunge eitotora mitombo iyona inenge iripedyo votozvirapa.

Muto.bo yechiantu mutombo yakanaka yaampo ngekuti painoshandiswa antu anopora ngenguwa pfu dodori zvoita kuti tizonge teirumbidza mutombo yechiantu maningi.

Mitombo yechianti mitombo inokurudzirwa kuti ane ruzivo nayo anotenderwa kunge eirima asi anofanirwa kupihwa mvumo kuantu anoita ngezveutano agorima mitombo iyona ngekuti inobatsire anhu.

Mitombo yechiantu inofanirwe kunga yeikosheswa. Ngekuti mitombo iyi inotapa imweni mitenda isikarapike ngemitombo yechiantu. Zvoita kuti basa rihambire mberi kubudikidza kwekuvanikwa kwemitombo iyo.

Mitombo yeshe yechiantu uyezve inofanirwa kuzonge yeishandiswa ngeantu aya aneruziwo rwekuishandisa. Ngekuti asina ruziwo ari kusangana ngematambudziko kana njodzi.

Mitombo yamanje manje yaita kuti basha ringe reihambira mberi asi nyangweni zvazvo basa reihambira mberi zvitenda yechiantu irikuita kuti amweni antu apore anenge asiye mare.

Mutombo yechiantu iyo inoshandiswe ngeantu akasiyana siyana Tinokudzira kuti antu paanoishandisa anofanirwa kunge ane ruziwo uyezhe ashandise mutomboyi ngemazho.

Mitombo yechivantu apo painono tengeswa kundau dzakasiyana-siyana. Inofanirwe kunge iri muzvivharo kanei zvigubhu zvainoiswa zvinofano kunge zvakachena kuitira kuti matambudziko asawande.

Mitombo yechiantu inoshandiswe uyehe pamweni pacho inozenge yotengeswa asi antu anofanirwe kunge eiziya mashandisirwo. Izvi ndozvakakosha kana veishandisa mitombo iyi. zvi ndizvo zvakakosha kana eishandise mitombo iyi.

Antu eshe anoshandise mitombo yechiantu. Anokurudzirwe kuti ashandise mitombo yona ngenzira inenge yakakwanira. Kuitira kuti asasangane ngematambudziko apo panozoishandisa.

Mitombo yechiantu inoshandiswe mundau dzakasiyana siyana inofanire kunge irimitombo yakapuwe mvumo kana kuongororwa ngeantu aneruziwo rekushandise mitombo .

Mitombo yechiantu inofanirwe kunge yakaongororwa ngekuti amweni antu, ari kushandise mitombo yona zvozokonzere njodzi kuantu akasiyana-siyana vaanenge eyitora mitombo iyi.

Mitombo yechiantu inoshandiswe mazuva ano irikuita kuti basa rizonge reihambira mberi uyezve antu asikakwanisi kunge eitenga mutombo yechimanje manje arikushandisa mutombo wechiantu.

Mitombo yechimanje manje yakanakire kuti imweni yacho aiuyi nematambudziko painoshandiswa , inoite kuti zviro zvihambire mune chakanaka zvisakonzere matambudziko.

Mitombo yechiantu mitombo yakanaka yaamho, ngekuti imweni yachona unoishandisa pasina kunge wabudisa mari, izvi zvosiyana nemitombo yechimanje-manje, yekuti kuti uyiwane unofanire kubudise mare.

Mitombo yechianhu mitombo inofanirwe kugara yakakosheswa uyezve neavo vane mvumo yekurima mitombo iyi vanofanirwe kurime mitombo yakawanda maningi kuitira kuti isazongeyeishota painenge yakuda kushandiswa .

Mitombo yechimanje manje mitombo inode kushandiswa kana uchinge wawane mare asi antu ekudhaya akatisiira nhaka kubudikidza ngeruzivo rwavanopa vanthu ngemashandire emutombo yekudhaya mutombo yemushango.

Mitombo yechiantu inozonge yeiandudzirwa, yozonge yeiiswa muzvimaphepha zvakanaka, yozonge yeitengeswa. Chezvakanakira yaampho kuti mutombo iyi peinozotengeswa, inenge isingadhuri.

Antu anofanirwe kushandise mitombo yechiantu kubudikidza ngemitenda vaunofanirwa kunge eirapa, uyezve pese paanoshandisa anofanira kunge ane ruzivo nemaererano ngekushanda kwemutombo ivona pamutenda vaanenge aezwa.

Mitombo yechimanjemanje, mitombo yakanaka yaambo asi dambudziko rinosangana ngeamwe ngeyekuti inozonge mitombo yeidhura . Hino mitombo yekudhaya mitombo yekuti peshe peshe unowanikwa uyezve nemutengo wakaderera .

Antu anoshandisa mitombo yechiantu anofana kunge veiziva mitombo yona yakaperera ngekuti amweni achashandisi mitombo yona isizvo zvikazokonzera njodzi kana kufa.

Mitombo yechiantu inofanire kushandiswe ngeantu aneruzivo, uyehe yeishandiswa ngeantu anogona kuishandisa kuti mitombo iyi inoshanda pamutenda wakati, ngekuti amweni akaishandisa zvisizvo inoita kuti muntu afe.

Antu anoite ngezvekurima mitombo yechiantu tinoabonga maningi ngekuti arikubatsira kuvantu ayo anoshandise mitombo yechiantu.

Antu anoshandise mitombo yechi antu, zvakanakire kuti mitombo iyi ingazonge yeishandiswa ngeantu akasiyana-siyana, asi pamweni pacho ingange yaongororwa mashandiro ayo.

Antu anoshandisa mitombo yechiantu anofanirwe kushandise mitombo yona ngemazvo kuitire kuti vasazonge veisangana nematambudziko kubudikidza ngekushaisha kuishandisa.

Mitombo yechiantu inoshandiswe inofanira kunge yeishandiswa ngemazvo kuitira kuti isazonge zvine matambudziko apo antu anoitora amweni asina ruzivo rwekuishandisa mitombo yona.

Antu anoshandise mitombo yechiantu, antu anozive ngekuti ukangoishandisa usingaziyi zvinogona kukonzere njodzi kana kurwara ngeimwe mitenda ingangokonzerwe ngekutadza kushandisa mitombo iyi.

Mitombo yechiantu inofanirwa kunge uri mitombo yakaongororwa uye zvee inofanirwa kunge iri kushandiswa ngeantu mushure mekunge yaongororwa kuti ingaita eree antu azonge eiishandisa isakonzera njodzi

Mitombo yechiantu inoshandiswe inofanirwe kushandiswe antu aine ruziwo ngekuti antu azhinji osangana ngematambudziko kubudikidza kwekushaye kwekushandise mitombo iyi.

Mitombo yeshe yemishango ingangoshandiswe ngeantu mundaraunda dzakasiyana siyana inofanirwe kugara mitombo yona yakachengetwa uyezve inofanirwe kugara yeiongororwa kuitira isakonzera matambudziko.

Mitombo yechimanje-manje mitombo inobatsire maningi asi kungave ngemitombo kana mitenda isingarapiki ngemitombo yona. Kubeni antu anoshandise mitombo yechiantu izvo zvakambaanaka yaambo.

Mitombo yechiantu iyo inorape mitenda akasiyana siyana mitombo yekuti antu anonge eiidzikisira pashi asi ikangoshandiswa ngemazvo mitombo inoita kuti anhu atorapike.

Antu anoshandise mitombo yechi antu, anofani kushandisa mitombo yona ngenzira yakanaka kuitira kuti asazosangane ngematambudziko eshe pa anenge oyishandisa.

Antu anoshandisa mutombo yechiantu, anofanira kushandisa mitombo iyi aine ruzivo uyezve aine chenjero kuitirani imweni mitombo inogona kuzokonzera njodzi kwaari.

Mitombo yechi anthu iyo inozonge yeitengeswa mundau dzakasiyana-siyana, inofanirwa kunge yaonekwa kuti iri kutengeswa yakayambidzika ere? Ngekuti amweni anongoti chero atengesa, zvozokonzere njodzi mundaramo dzeanthu.

Antu anoshandise mutombo yechiantu tinoape yambiro kuti kana panenge oshandise mutombo yona ngavashandise mutombo yona aineruzivo uyezve agoziva kuti anoshandisa chini mairirano ngezvei.

Mitombo yechivantu, mitombo yatinoto dakarira maningi asi dambudziko rinozouya apo antu anoshandise mitombo iyi asina ruzivo rwakaperera zvokonzere njodzi.

Mitombo yechianthu yakanakire kuti, amweni asingakwanisi kunge eihamba kana kuenda kundau dzinotengese mitombo. Anokwanisa kutora mitombo yechianthu eishandisa.

Mitombo yechiantu mitombo yatinokurudzira yaambo ngekuti mutombo yona kuishandisa unozwe mishuna, kana yeidzimba mishuna yakona unozwe yototerama ngeiipapo-ipapo.

Mitombo yechinyakare mitombo yakanaka yaamho asi imweni mitombo inoshaishwe kutorwa zvokonzera njodzi dzakawanda mundau dzakasiyana-siyana. Sakei antu anofanira kushandisa mitombo iyi ngeruzivo.

Mitombo yechi antu, mitombo yakanaka yambo uyezve, mitombo inowanikwa peshe peshe. Zvoita kuti basa re ava vanorapa nemitombo yechi antu rifambirewo riyenderere mberi risina matambudziko.

Mitombo yechiandu yakanaka inogone kusanganiswa iri mhando nemhando dzakasiyana igogadzira mutombo umwe chete unoita kuti vantu avaenderere mberi vei rwapwa kuti utenda hwavo hugume weipera usazokanganise utanao hwavo.

Mitombo yechiantu, mitombo yakanaka yaambo ngekuti kunyangwe antu asina kufunda anokwanisa kushandisa mitombo iyona. Zvisinei nekuti imweni yacho inozokonzeresa njodzi, asi antu azhinji anenge pane ruzivo.

Antu anoshandise mitombo yechiantu anofane kushandise mitombo yona aine ruzivo. Ngekuti mitombo iyi ukaishandisa usina ruzivo, woishandisa pasipo paunodiwa zvinoita kuti uzonge weisangana nemadambudziko.

Antu anoshandiswe mitombo yechiantu antu anenge aine ruzivo uyezve tinokurudziRa antu kuti atore kana kushandisa mitombo iyi kana aine ruzivo rwakakwana ngekuti amweni anoshandisw mitombo Yona zvisizvo.

Mitombo yekudhaya mitombo yemushango yakanaka yambo ngekuti mitombo yonayo unongokwanise kunge weiwana pasina kubuditse mare, kana wanga une ruzivo rwekushandisa mitombo yekudhaya unongowana mitombo yakoyo pasina kubuditse mare kungopinde mushango wotore mitombo yako wotodzirapa.

Mitombo yechi antu mitombo ye mushango ino ambirwa kuti antu anoi shandisa ange aine ruzivo ngekuti mukatora mutombo iwona uka shandisa usina ruzivo umweni uchi shandisa zvisizvo zvo konzere njodzi ngekuti mutombo iyi inenge isina muntu unenge akaipa mvumiro yekuti ishande kunge isina futi nuntu anenge anasa kuyi ongorora.

Mitombo yechi antu ino fanirwe kunge yei zikanwa uyezve antu vano fanire kunge vaine ruzivo nge fundo ye mashandiiro emutombo yachona yechi antu uyezve eyi ziya mashandisirwo acho eyi pihwa fundo nge anoziya kuti njodzi dzi deredzwe.